Kuqakathekile kwezinye izikhathi ukuthi umbalisi ake aphume labantwana bakhe beyetshaywa ngumoya phandle. Umbalisi ukhanya emile phakathi kwabantwana. Abantwana babukeka bejabulile njalo umbalisi ugqoke okulombala omhlophe phezulu.

Esikolo ungangena phakathi emakilasini kukhona umduli oyakhwe ngezitina awuplastwanga . Emdulini kukhona intambo zamagetsi ezilombala omnyama ezinye zimhlophe

Abantwana besikolo semfundo yaphansi eprimary. Kukhanya bezidlalela phandle okutshengisela ukuthi akusiso isikhathi sokufunda njalo kukhona omunye omi emnyango, umnyango olombala oluhlaza.

Abantwana besikolo abakhanya bezidlalela emagcekeni esikolo. Bagqoke amayunifomu. Kukhona njalo amafasiteli akhanyayo. Amafasiteli lawa ayangenisa umoya nxa abafundi befunda.

Esikolo semfundo yaphansi eprimary kukhona isakhiwo esiyakhwe ngezitina ezibomvu kukhona njalo amafasiteli atshiyeneyo kukhona izihlahla ezinkulu.

Umbalisi ukhanya ubebhala emdulwini. Udili amnyama, umbalisi ubesebenzisa itshoko emhlophe. Efundisa abafundi isifundo senombolo.

Abantwana besikolo abakhanya bedlala emagcekeni okutshengisela ukuthi akusiso isikhathi sokufunda njalo kukhona omunye ohleziyo duzane komduli kukhona amafasiteli atshiyeneyo akhanyayo.

Esikolo phakathi ungangena emakilasini ungangena phakathi kukhona umduli oyakhiwe ngezitina ezibomvu .Phansi kubukeka kuhlanzekile kuulombola omhlophe. Njalo kukhona isigubhu esilombala omhlophe esikhanyayo .

Abantwana besikolo abafunda ephuremari, umbalisi ukhanya ebabhalele umsebenzi wesikolo. Ubhale ngetshoko elombala omhlophe.

Esikolo semfundo yaphansi ephuremari kukhona amatafula lapho abafundi ababhalela khona emakilasini njalo kukhona lomduli osetshenziswa ngababalisi nxa bebhala umsebenzi wabafundi.

Ekilasini phakathi kukhona umduli. Umduli lo unamathiselwe iphepha elikhulu elimhlophe njalo kukhona imfanekiso edwetshiweyo lapha, ubhaliwe lamabala ngombala omnyama.

Esikolo phakathi kukhona izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo. Kukhona njalo izihlahla ezinengi ezigcwele lapha. Kukhona indawo lapho abalima khona umbhida lezinye izinto ezitshiyeneyo.

Esikolo ababalisi sebefundisa abantwana imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Kukhona abantwana abakhanya begqoke ama uniform kukhanya phambikwabo kulamathulusi amanengi. Okukhanya ukuthi bayabasebenzisa besenza umsebenzi wezandla .

Umfundi omileyo ugqoke iwovarosi elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Duzane kwakhe kukhona ifasiteli elikhanyayo njalo umfundi lowu ubambe umtshina olombala omnyama.

Ujaha ogqoke impahla ezilombala oluhlaza .Ujaha phambikwakhe kukhona umtshina omkhulu ,ukhanya ewubambile .Njalo umduli ukhanya uphendiwe ngephenda emhlophe.

Amajaha asakhulayo akhanya efundela umsebenzi wezandla. Agqoke impahla ezifananayo. Kukhona imota emileyo phambikwabo abakhanya beyivulile, okukhanya ukuthi bafundela ukukanika imota.

Abafundi kulezi nsuku esikolo sebefundela imsebenzi yezandla etshiyeneyo. Kukhona imota emileyo .Imota leyi ikhanya ivuliwe phambili Kukhona abafundi abamileyo eceleni okukhanya ukuthi bakanika imota leyi.

Abantwana besikolo abakhanya befundela ukubaza njalo kukhona izitudlwana asebezibazile bagqoke impahla ezifananayo abanengi njalo bagqokile lama mask.

Ababalisi sebefundisa abafundi imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Kukhona abafundi abakhanya bekufundela lokhu, njalo kukhona umduli lapho umbalisi abhala khona umsebenzi wabafundi.

esikolo kulegedi elilombala omhlophe igedi leli libhaliwe ungangena phakathi kukhona izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo ezinkulu

Abantwana besikolo kulezinsuku sebefunda lemisebenzi yezandla etshiyeneyo umntwana uyazikhethela kukhona abafundela ukuyakha kukhona abafundela ukukanika kuyangokuthi umntwana ukhetheni.

abantwana besikolo abathathu abamileyo bagqoke amajazi alompala omhlophe phezulu emakhanda bavalile lapho ezandleni bagqokile amagulovisi alompala emihlophe ngemuva amajazi abo abhaliwe

Abafundi abagqoke Impahla ezifananayo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Duze kwabo kulemota ekhanya ifile , okutshengisela ukuthi bafundela ukukhanika imota leyi .Ilamavili lombala omnyama.

Kulezinsuku abafundi sebefunda imsebezi yezandla etshiyeneyo. Akukhethelekile kungaba ngowesilisa kumbe kungaba ngowesifazana bonke bayafundela ukweluka.

Abantu abagqoke okumhlophe phezulu kanye lemakhanda. Njalo phambi kwabo kukhona imitshina eminengi okukhanya ukuthi bayayisebenzisa. Imitshina leyi ilombala omhlophe, kwezinye indawo ilombala omnyama.

Abantwana besikolo abafundayo, phambi kwabo kukhona amatafula lapho ababhalela khona njalo kukhona amaphetshana amhlophe okukhanya ukuthi bayawasebenzisa. Phakathi kwabantwana ukhona umbalisi okhanya encedisa omunye umfundi.

Abantu ababili abamileyo kugcwele amatafula amanengi kule indawo okukhanya ukuthi abafundi bazawasebenzisa nxa sebebhala ukuze bebhale kuhle kumele befake amabhuku phezulu kwamatafula lawa.

Abantwana besikolo abakhanyayo, kukhona amaluba ahlanyeliweyo, amahle kule indawo njalo kugcwele izakhiwo ezinengi eziyakhwe kuhle kakhulu. Kukhona lezihlahla ezinkulu phakathi.

Esikolo se secondary, ungangena phakathi kuhle kakhulu. Kukhona utshani obuluhlaza ,kukhona njalo amaluba akhanya ececisile. Njalo etshanini kukhona ibhakani elimhlophe elibhaliweyo.

Abantwana besikolo seSecondary abahlezi phezulu kwetafula ,kugcwele ingwalo ezinengi. Okutshengisela ukuthi abafundi bayazibalela ingwalo lezi.

Abantwana besikolo kukhanya basemncintiswaneni. Kukhona amaqembu abuyileyo lapha esikolo besenza umdlalo wevolibholu. Kugcwele abantu abanengi kakhulu kule indawo abazobukela.

Abantu abakhanya besesikolo. Isikolo lesi siyakhwe kuhle kakhulu, izakhiwo zakhona ziyakhwe ngobunono obukhulu njalo kulomduli okhanya olezitina ezibomvu. Kukhona njalo amafasiteli lezihlahla ezikhanyayo.

Amaqembu amabili amileyo akhanya ukuthi aselindele ukudlala ibhola elinye iqembu ligqoke okulombala olithanga elinye , elinye ligqoke okulombala oyisibhakabhaka.

Abantwana besikolo abakhanya emgwaqweni, njalo eceleni kukhona izihlahla ezinkulu. Kwelinye icele kukhona ibhakane elilombala omhlophe elibhaliweyo. Kuqakathekile ukuthi abantwana beqaphele izimota nxa behamba emgwaqweni.

Abantwana besikolo kulezindlu lapho abahlala khona esikolo. Ezindlini lezi ungangena kukhona amafasitele angenisa umoya lamacurtain ayabe evalile. Kukhona lembheda lapho abalala khona.

Abantwana besikolo abamileyo abathathu bagqoke izikipa ezifananayo phezulu njalo kukhona omunye eceleni phambili kukhona njalo omunye ogoqe izandla omileyo, ngemuva kukhanya umduli oyakhiwe ngezitina ezibomvu.

Abantwana besikolo abakhanya bemile ekilasini njalo kukhona umduli oyakhwe ngezitina ezibomvu kukhona njalo amatafula akhanya ngemuva abantwana.

Abantwana besikolo abanengi bamile njalo bagqoke amayinifomu bagqoke amayembe alombala omhlophe bonke phambi kwabo kukhona abaqhuthileyo ababambe amabhola ezandleni.

Abantwana besikolo abahlezi egcekeni abanye bagqoke amahembe amhlophe njalo kukhona abanye abagqoke amajesi, abantwana laba kukhanya batshiswa lilanga .

Abantwana besikolo abakhanya begcwele emagcekeni esikolo . Bagqoke ma uniform amayembe abo alombala omhlophe njalo kukhona isakhiwo lapha esikolo esiyakhwe ngezitina ezilombala obomvu.

Abantwana besikolo abanengi abakhanya bemile njalo bagqoke izikipa ezilombala omhlophe phezulu. Kukhanya bephakamise izandla emoyeni abanengi okutshengisela ukuthi bajabulile njalo kukhona abantu abahleziyo phambili kwabantwana besikolo.

Indawo ezinengi kugoqela lezikolo lezikolo, nxa ungena egedini, kwandise ukuba lebhakane eliyabe libhaliwe ibizo lesikolo lesi. Njalo ungangena phakathi kukhona izakhiwo ezitshiyeneyo, lezihlahla ezinkulu.

Abantwana besikolo bamile bagqoke ama uniform. Phambi kwabantwana kukhona abantu abahlezi emathentini . Okukhanya bekhangele abantwana. Ngemuva kwabantwana kukhona izakhiwo ezitshiyeneyo.

Abantwana besikolo bayahlala ndawonye ngazonke izikhathi kodwa nxa bebhala umhloliso umbalisi uyabe hlukanisa uyabe esenzela ukuthi bengabuzani umuntu azibhalele akufundayo akucabangayo

Itafula yesigodo ekhanya ibambane lebhentshi okukhanya ukuthi kusetshenziswa ngabafundi nxa befunda emakilasini. Bayabhalela phezulu kwetafula leyi.

Abantwana besikolo abahlezi emabhentshini abanengi. Bonke bagqoke amayunifomu, bagqoke okulombala omhlophe phezulu abangamankazana bagqoke amasoksi alombala omhlophe. Phambili kukhona umuntu omileyo otshengisela ukuthi ukhuluma labantwana besikolo.

Kuqakatheile ukuthi abantwana besikolo betshengise inhlonipho nxa bebiziwe. Bayafika behlale phansi njalo oyabe ekhuluma uyabe emile phambi kwabo. Bagqoke amayembe alombala omhlophe.

Esikolo phakathi kukhona utshani obuluhlaza obuhle obukhanya ukuthi buyathelelwa. Phakathi kotshani kukhona izihlahla ezihlanyeliweyo kukhona njalo isakhiwo esikhanya sipendiwe umduli ngemuva kwesakhiwo kukhona izihlahla enkulu.

Abantwana besikolo abakhanya behamba eceleni kwabantwana kukhona umduli njalo kukhona izihlahla ezinkulu phanzi kukhona utshani obuluhlaza lamaluba acecisileyo

Esikolo semfundo yaphezulu ukhona umduli opendiweyo kuhle kakhulu. Kukhona njalo amafasiteli akhanya evuliwe okutshengisela ukuthi angenisa umoya. Kukhona njalo izitulo zabafundi lapho abahlala.

Umfundi owesifazana omileyo ogqoke ijazi elimhlophe phezulu wagqoka imask elombala oluhlaza, ekhanda uvalile ezandleni ugqoke amagiovisi.

Esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi, isango livuliwe njalo eceleni kwesango kukhona utshani obuncane obuhle. Kukhona izakhiwo eziyakhiwe kuhle njalo kukhona lamafasiteli.

Esikolo semfundo yaphezulu, ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuncane obuluhlaza obuhle. Njalo kukhona izihlahla ezihlanyeliweyo etshanini lobu. Kukhona izakhiwo ezinengi phakathi lapha.

abafundi abasemfundweni yaphezulu e university bahlezi abesilisa kanye labesifazana phambi kwabo kukhona amatafula kukhona njalo ama laptop abakhanya ukuthi bafunda ngawo

Abafundi abafunda eyunivesithi kukhona izindlu lapho abahlala khona, izindlu lezi bayazibhadalela abahlali mahala njalo kuyabe kukhona imibheda phakathi lapho abalala khona.

Esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi kukhona izindlu lapho abafundi abahlala khona. Phakathi kuyabe kulemibheda lapho abafundi abalala khona njalo kubukeka kuhlanzekile. kulomduli opendiweyo ngependa emhlophe.

Abantwana besikolo eyunivesithi abanengi kumele bebe lama "laptop" , ama "laptop" lawa ayanceda abafundi nxa sebefunda abanengi abasabhali emabhukwini sebesebenzisa ama "laptop" wonala .

Esikolo semfundo yaphezulu eYunivesithi kukhona utshani obuncane obuhle phansi. Njalo kukhona indawo lapho abahlala khona abantu. Kulezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo. Kulomfana okhanya ehamba.

Indawo zemfundo yaphezulu ezinengi ungangena phakathi zinhle okwamagama. Kuyabe kulotshani obuncane obuhle kulamaluba acecisileyo eceleni kotshani kukhona njalo izihlahla ezinkulu phakathi ezinhle.

Esikolo seyunivesithi kukhona izindlu lapho abafundi abahlala khona kuyabe kulemibheda kanye lemiqamelo. Kukhona njalo indawo abafundi lapho abafaka khona impahla zabo, izikhwama bayabeka phansi.

Izakhiwo ezinengi ezemfundo yaphezulu ziyakhwe kuhle kakhulu njalo phakathi kuyabe kukhona utshani obuncane obuluhlaza lezihlahla ezihlanyeliweyo ,kuhlanzekile njalo phakathi.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona izihlahla kule indawo njalo kukhona indawo ebhalwe ngamabala aluhlaza ,ilomfanekiso wenyamazana okuthiwa yindlovu.

Abafundi abanengi abafunda eunivesithi. Kukhona izindlu lapho abahlala khona esikolo njalo kuyabe kulembheda phakathi lapho abalala khona njalo bayabe belezikhwama zabo ezilombala omnyama. Kulendawo lapha abageza khona izandla.

Euniversity sithola abafundi abafundela imisebenzi etshiyeneyo, kukhona abafundi abafundela ukuba ngodokotela, isikhathi sonke bayabe begqoke amajazi alombala omhlophe njalo kuyabe kukhona imitshina abayabe beyisebenzisa.

Esikolo semfundo yaphezulu ungangena phakathi, kukhona izihlahla ezinkulu njalo kukhona umduli oyakhiwe ngezitina. Kukhona njalo lemota elombala omhlophe emileyo.

Izakhiwo ezinengi ezeYunivesithi, ziyakhwe ngobunono obukhulu. Phakathi kukhona izihlahla ezinkulu, kuphinde kube lotshani obuncane phansi, obuhle obuluhlaza.

Abazali bayajabula nxa bebona abantwana babo bephumelela ezifundeni beze bayefika emfundweni yaphezulu eyunivesithi. Bayabesiyayenza imisebenzi etshiyeneyo. Abanye bangafundela ukuba ngodokotela abanye bengafundela ukuba ngababalisi.

Impahla ezikhanya zicayiwe etshanini ebuluhlaza okukhanya ukuthi zimpahla zabafundi bawatshile abafundi besikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi abanengi bahlala esikho zikhona izindlu kukhona lezihlahla ezinkulu phakathi lezakhiwo ezitshiyeneyo.

Ithekhinoloji isiphucukile kulezinsuku. Abafundi beyunivesithi nxa befunda kuyabe kukhona amakhompuyutha phambi kwabo abayabe bewasebenzisa nxa befunda. Abasabhali emabhukwini.